Bibiiri be l'a man noɔre a are. Ka ba mine pɛgele kuree booti, ka ba mine taa bootiri k'a e orɔbare. Ka ba mine orɔbare yi ŋa bɛnnoo. Ka kaŋa a hɔɔle zupili kyɛ ka ba zaa a zuuni are a de ba bomɔ a tuŋ a kõɔ poɔ a waana naa ɔŋ a kõ

Lɔɛ ayi gaa tuori la taa, ka kaŋa e bonzeɛ ka kaŋa meŋ e bompelaa kaa nimitɔɔre zaa a ŋmore. Noba be laa be a are, ka ambolans meŋ naŋ e sɔgelaa a are, ka no e dɔɔ kaŋa meŋ naŋ eŋ nyabootooraa a are a be kyɛ su kaayayaayi.

Noba naŋ kaara solapanel la a zeŋ. Ba mine arɛɛ dendeŋ ka ba mine meŋ zeŋ a kure zu. K'a solapanɛllɛ naŋ a yɛ bimbim ka dɔɔ kaŋa naŋ hɔɔl kpoglo ka o e bondoɔre a zunni ar'a be kyɛ su kparpelaa.

Noba be la benee ba naŋ maŋ ŋmɛ vali bɔɔl. Ka ba toɔne a line kaa e peɛle kyɛ kaa voli bɔɔl nɛɛte a leŋ kaa ziiri mine e sɔglɔ kaa ziiri mine a e pelaa. Kaŋa zɛge la o gbɛre ka kaŋa meŋ eŋ nɔɔteɛ naŋ e nɔɔtezeere kyɛ ka ba mine meŋ be dakogro zu a zeŋ.

Dɔba bata are la dendeŋe, ka ba zaa su bone yaayi, a vɔgele zu kpawoore ka a e peɛle kyɛ eŋ nutoore meŋ ba nyɔge la akuruu taa kaŋa be a puoriŋ`a are kyɛ pɛgele bone na waa doɔre lɛ. kyɛ ka kuruu a e wogi wogi lɛ.

Lɔɔ tɛɛ tɛɛ are la kpᾱᾱ emmo zie, motori meŋ be be, ka amine e peɛle, nensaaba meŋ be be, ka ba mine pɛgele baagere, kyɛ su kpare peɛle, ka ba mine seɛ muŋkuri sɔglɔ, ka ba mine meŋ seɛ torɔzare ka a e sɔglɔ.

Lɔ tɛɛtɛɛ arɛɛ la. Ka a mine a didi vũũ, ka mine meŋ le gaŋ, ka mine are dendeŋe ka yiri kaŋa kyɛnse naŋ e bonzeɛ a are a be. Ka noba meŋ a yɔ kyɛnɛ kyɛnɛ.